Hoore leeso, wadrop babal maɓɓutugo jeego saayt duroowa ɗo jooɗi haa duow may ɗo mari durowa guda ɗiɗɗiɗi kala gootel fuh, hoore leeso ɗo mari botin. be ittaaka.

Wilbairo ve taya ɓalejum be jamdi be wadata ɗum ɓe ɗo naftira wilbairo gam ɓoftugo dotti ɓe ɗo naftira gam hosugo kuje bedo wada.

Paɗeji be nanta belji je wor ɓukkon worɓe nolde ɓalejum danijum be paɗeji roɓɓe ha gefe nda fya istinguisa belji ɓaleji je faunugo ɓukkon worɓe.

Jaaɓe, ɓiɓbe leɗɗe ɗo hebbini ha nder taso. Ɓeɗo nyama jaaɓe ɓe ɗo heɓa jaaɓe ha leggal. Ɗo fuɗa ha sare, ɗo fuɗa ha ladde. Ɗum mari ɓukkon peton ɗo lammuɗum seɗɗa.